Inzu iliko midyango jine ja business bajiwaka i rangi iya riham, amaso genzu yene ba parkingilewo zi pikyipikyi zibili nabone bakutundilako mifaliso, gindi kuliko umuseza ekale asi kyipi ni kyisaala, esi ate iliwo bitu, gundi umuseza alikugenda agwatile ipale iya blue ni shirt imwanga alikugendela kutulo kwe kulugudo.

I bendela iye linambo lya Uganda, ilimo zi color zidatu iya black, yellow ni red mu bendela yene agati mulimo kanyonyi kemikile kukyijele kyonyene kolesalesa oti linambo nga Uganda likuza mumoni.

Ah baatu bali akwayisa zimbusi ne zichese muchigoona umuli misaala ne bunyaasi ne a'a bunyaasi ke buli bugaali kutulo kwene kuliko zinjinji ela namufeli aboyele , baatu, nadala uwe mumaso yene china aboyele chikoyi atundula ku kutu agwatile ne mugabile.

Umukasi wekaale kutebe kunywa chayi nga esi amina i'laptop umukasi agwatile kajaketi .

Umutu enamikilile agwatile ingubo iye blue, ali kubyala muchele mu chitangata asambile asi, eboyele ne katambala kumutwe aliko ne bunwanwa bumwanga.